Abantu bali tambula ku lugudho omusaadha ali silingisa amatoke mangi ku gaali ayambaire aka kofira keirugavu emotoka dhe mereire kumbali eyo lugudho, piki eye mereire kumbali eyo lugudho, enhumba dhili kumpi nho lugudho dhiliku kala edhendhaghulo, omuti ogwa masanhalaze guli ku lugudho.

Omusaadha atyaime ku biti. Ebiti ali bikozesa okwokya tanuulu. Etanuulu yaali kwokya, ya matofaali. Amatofaali bagakozesa okuzimba ennhumba, nh'okola ebintu eby'endaghulo. Omusaadha availe saati ya kisiitaka. Availe empale ndhilugavu, ataile enkofiila ku mutwe.

Omusaadha alikola emitalimbwa kutereza lwiigi alikozesa ewaya eyamasanyalaze, ewaya ereta amasanyalaze okola ebyuma bino ebyolwiigi. Omusaadha ayambeire akakofira akammyufu, ayambaire omudhoze omweru, ayambaire engaito mubigere empale gyayambaire ndhirugavu.

Omusaadha ali mu maadhi ali kuteega akatimba, akatimba bakatega okugema ebintu kamaala okugema ebye nhandha, okugema enfulu nhe bintu ebindhi kamaala ebiba mu maadhi nga bilibwa.

Omusaadha atyaime ku Katebe ayambaire empale endhirugavu saati ya yambaire ya bbulu, agemye akagugha aka bulu. Ghataire omukono katimba ka kuzanha mupira oba kugema bya nhandha ayambaire aka komo ako butiti.

Omukazi nh'omusaadha balikugya kunhumirwa bulamu kumaadhi , omukazi agemye ensagho endhirugavu, omukazi ataire akakofiira kunviiri kumutwe, omusaadha ayambere engoye endhirugavu, omukazi nh'omusaadha beru ekiraga nti bazungu, omusaadha alitambula omugulu guli ghangulu.

Abaana abasomi basanhufu bali mu kibiina, abaana bemeleire, abaana bawanike emikono bagemye kalamu mu ngalo. Omwana omulala ayambaile olugoye olw'ekala eya kyenvu, ebitabo bili ku meeza dhebatyamaku, abaana batyaime ku meeza.

Abantu bali mukibuga bali kukola milimo gyeibwe, emotoka dhili kutambula abasaadha bali kupiki, abantu bali kutundha ebintu byeibwe okubonheka nga bafunha esente, kumbali okwolugudho ghaligho ebinha, emotoka dhilinha kala endhelu, amatala galimu mukibuga, enhumba edhe kalinha dhili mukibuga.

Empologoma eli ku itale mu nsiko. Empologoma elina amaiso amamyufu. Empologoma ya bulabe eli abantu. Empologoma bwebonha omuntu eb'eyendha emuyuzeyuze emulye kubanga eba ebonha omuntu nga eky'okulya.

Ebintu kamaala bitegekeibwa biligya kufumbibwa nga fakedo, nhanha, amaggi, obubboli obuzungu nho butungulu, obutungulu bilinha kala eya kilagala, obubboli bulina kala ya kakii, enhanha dhilina kala emyufu nhi kala eua yeelo, fakedo alinha kala ya kilagala, amaggi galina kala endheru akaso kali agho ku kabagho

Omuntu agemye kukimuli, ekimuli kiboneka bulungi, ekimuli kiri n'ekala edhendhaghulo, ekimuli kisiriza abantu. Omuntu agemye kukimuli kubanga kimusikiriza, engalo edh'omuntu endheru.

Omwana musanhufu, ali kutimba enhanha kumbali ew'oluguudo. Enhanha adhigemye mu kaveera adhighaniike ku mutwe. Agemye esente dh'enkumi eibiri mu ngalo. Enhanha dhili mu kaveera akeeru. Ghansi kumbali ew'omwana ghaligho ekiselo. Ekiselo kilimu enhanha. Omwana ayambaile olugoye lwa kala ndhilugavu.

Emotoka ibiri dhiri kungira, emotoka diri nikala endhirugavu n'ekala endheru abantu balikutambula kungira betwise ebintu, omukazi yetwise enku adhigemyeku, omukazi oghundhi yetwise ekibo oghundhi yetika emboga, omukazi ayambaire esaati endheru yetwise enku bayemeraire kumpi nhembagho.

Ebimuli bimuliisa, ebimuli bibonheka bulungi. Ebimuli bimuliisa byaleeta obumuli obulina kala eya kyenvu. Endhuki esikiliziibwa okugya ku kimuli. Endhuki eliku obwoya. Endhuki egya ku kimuli okufunha nectar, okugya okukola omubisi. Omubisi endhuki gwekola gukozesebwa abantu ebintu bingi. Omubisi ogwo guyamba abantu okuwonhya endwaile.

Abaana bangi bali mu kibinha, omusomesa ali tambula mu kiibiina okubonha oba abaana balinha abya magezi bye bali kughandhika batyaime ku meeza. Abaana sawa gye bali kusoma ya kukuba bighumbe mu bitabo byaibwe nha ku bisige langi, babisize langi edhe ndhaghulo abaana basanhufu.

Omusaadha aidhye ku bukya okugula enyama, omusaadha atundha enyama ali kuseka nga enyama eri ku kala emyufu, enyama eri kukiveera ekya kala endheru mu bukya mulimu minzanhi

Abantu bangi bali ku tipa, tipa eli tambulira wagati mu luguudo, tipa elina omuntu ali kugivuga, tipa elina kala edh'endhaghulo. Abantu bayambaile engoye edhilina kala edh'endhaghulo, tipa elina kala endheru yaba nhi kala endhirugavu. Tipa eliku emipiira, elina amataala. Kumbali ogh'oluguudo ghaliyo eisubi, eisubi lya kilagala, oluguudo lubaile lwakalimibwa.

Ebirime biri kuboneka bulungi byasimbibwa munsozi, byasimbibwa mulaini edhendhaghulo. Ebirime birina kala eyakiragala, ebirime birikumpi tuka okulibwa, ebirime birungi eri obulamu bwaife kubanga biribwa.

Ekibuga kilina amayumba mangi aga kalina, maghanvu, ekibuga kilimu emiti, emiti gisimbibwamu ekibuga kibe nga kibonheka bulungi. Emmotoka nnhingi mu kibuga, emmotoka dhili kutambula, abantu bali kutambula amayumba gali nh'amabaati agakisiitaka